Ummongameli ngumuntu owaqeqetshela ukwelapha laba abadinga usizo abangezwa kahle ngokubanika imithi lamajekiseni atshiyetshiyeneyo ukuze balulame

Umntwana oleminyaka emincinyane uzuza imithi, evikela imkhuhlane ehlasela bona abantwana abancane. Sezuzile imithi engamvikela ukuthi azuze imikhuhlane engamhlasela.

Ezibhedlela kulapho abantu abaphathekileyo abathola khona usizo. Abantu balakho ukunikwa amaphilisi loba ukuhlatshwa ijekiseni ukuze belulame njalo bethole amandla.

Abantwana abancinyane, balakho ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo ngakho bayakhuthazwa ukuba bahambe labantwana ezibhedlela ukuze behlale behlambulukile.

Lapha kuhlangene abantu abanengi omama labobaba, behlangene kuthethwa indaba etshiyeneyo indaba engaba ingabakhulisa kumbe ingabazisa ngezinto ezitshiyeneyo.

Lapha kutshengiswa abantu abangamajaha lamantombazana abasethe bathola ukuqeqetsha ezifundweni ezitshiyeneyo, sebemile behlangene labaphathi babo.

Abantu abagulayo begula umkhuhlane wengqondo balakho ukuhlaliswa kusakhiwo ukuze basizakale banikwe umuthi ukuthi baphile umqondo wabo uphenduke.

Izibhedlela kulapho abantu abathola khona usizo abalezifo ezitshiyeneyo, ezibhedlela kuyabe kusebenza amadokotela labo mongikazi abasiza labo abadinga usizo.

Emhlabeni kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye izakhiwo njalo, yizakhiwo zokunceda labo abangezwa kahle. Izakhiwo lezi uhamba lapho uphathekile, uphume sebekunikile umuthi ongakusiza.

Endlini yemakhazini kulapho okungcinwa khona abantu abangasekheyo abantu asebadlulayo emhlabeni ukuze ukuthi kufika usuku lokuthi bebekwe bebebengakawonakali.

Isakhiwo esilungiselwa khona imithi elapha laba abaphathekileyo kumele ihlanzeke inakekelwe ngazo zonke izikhathi.

Kulezakhiwo ezinengi emhlabeni ziyehlukana ngokuthi kusakhiwo leso kuyenziwani. Ezinye izakhiwo ngezokulapha abantu, ezinye njalo ngezokuthi labo abangezwa kahle behambe beyethenga umuthi ukuze belulame.

I drip isetshenziswa ukufaka amanzi umuthi lokudla emzimbeni kulabo abangezwa kahle ukuze bathole amandla balulame

Yizigujana ezigcina igazi. Elithathwa ngabasebenza e..ezibhedlela. Lizaphiwa abangaphilanga kahle. Leligazi, liyabe ligcinelwa labo abalidingayo.

Leli ligumbi lapho okugcinwa khona imithi yezibhedlela engamelanga ibanjwe ngabantu abangavumelekanga ukuthi bangene kuleligumbi lapha kungena abantu abavumelekileyo bodwa.

Izigodo zokuhambisa ngezalabo abahlangana lengozi Kungaba yingozi zemota ,izingozi zomgwaqo ,ingozi ezitshiyatshiyeneyo ,ukuba ukuhamba kwabo kube lula

Ijekiseni ayikhethelekile ukuba ihlatshwa umntwana ongakanani. Abanye abantwana abancinyane bayahlatshwa leli jekiseni, njalo labantu abadala bayahlatshwa ijekiseni ukuze bathole ukuncediswa.

Esibhedlela sabantwana kulapho okufundiswa khona omama ukunakekela abantwana babo ukuze abantwana bakhula bengela mkhuhlane emzimbeni ebahluphayo njalo bebanike lemithi.

Emhlabeni wonke jikelele. Kulezindlu ezayenziwayo, ukuze labo abazithweleyo, bakwanise ukukhululeka. Baphuma khona ngale sebethwele abantwana babo abancinyane. Abazelweyo, ababanikwe nguThixo.

Imitshina eminengi ekhangela ngezokuphila kwabantu itholakala ezakhiweni ezitholakala abantu abagulayo. Lokhu kwenzela ukuba laba abaphathekileyo bathole usizo njalo bancediseke ekuphileni kwabo.

Kulezi izinsuku labo abangezwa kahle bebulawa ngumkhuhlane womqando balakho ukunatha umuthi owokuyenza ukuthi basile. Lowumuthi utholakala ekhemesi.

Imithi yakulezi nsuku elungiswa ngabodokotela abezinga laphezulu yehlukene lemithi yasendulo eyayigejwa emvelo. Imithi leyi iyanceda kakhulu njalo iyabhadaliswa.

Abantu abanengi balakho ukuthi bangavelelwa zingozi, ingozi lezi zibe mhlawumbe ngezomgwaqo noma ezinye ezitshiye tshiyeneyo. Bayanikwa amaphilisi okwengezelela igazi eliyabe liba lahlekele

Amaphilisi asethenziswa ukunceda abantu ukuze basizeke enkanukweni zabo zezidakamizwa njalo lobuhlungu abayabe bebuthola kuthiwa ngama -Methadone.

Imithi yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela emaKhemisi njalo imithi le iyathengiswa, ukuze umuntu athole leyi mithi kumele umuntu ahambe esibhedlela bayombhalela iphetshana njalo bamtshele lokuthi uyathola ngaphi.

Amaphilisi okwelaphela amathambo umzimba, ukuphela amandla, kuthiwa yi leflunomide. Lawa maphilisi atholakala ekhemisi, athengwa ngephephanyana.

Lapha sitshengiswa imithi eminenginengi. Ukuba imithi le ingamatshumi amabili. Ye, iyancedisa emzimbeni, ukuba umuntu esizwa izinhlungu. Yiyo eyesimanjemanje.

Izakhiwo ezinengi ezikhona zithengisa imithi ehlukahlukeneyo ukuze incede labo abangezwa kahle. Imithi leyi itholakala ngendlela ezinengi eminye iyanathwa eminye njalo bayakuhlaba ukuze welulame.

Emhlabeni jikelele kulezakhiwo ezayenzwa ukuba zisithengisele amaphilisi, umuthi njalo lamajekiseni ukuze lapho singezwa kahle sinathe sihlatshwe sibe lokuphila okude.

Udokotela wamazinyo ngohlola amazinyo kulaba abalenkinga yamazinyo, ulakho ukuwakhipha kumbe anike imithi engasiza ekulatshweni kwamazinyo.

Indlu ehlinzelwa abantu abangezwa kahle itholakala odokotela abanengi njalo abezinga eliphezulu ukwenzela ukuthi abantu laba bethole ukwelapheka .

Ekhemisi kulapho okutholakala khona imithi eminengi eyelapha izifo zonke. Imithi leyi iyabe ibhalelwe abangezwa kahle ngabodokotela ezibhedlela ukuze bethole usizo.

Emhlabeni wonke jikelele kwayakhwa izakhiwo ezokusincedisa ukuba lapha singezwa kahle sihambe khona lamaphephana langemali siyodinga usizo laba bantu basezingeni eliphezulu njalo bayasinceda.

Leyi mithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Leyo mithi ithengiswa ezibhedlela ezitshiyeneyo njalo ilapha izifo ezikhulu lezincane.

Ikhemisi yindawo eyakhiweyo ukuze labo abagulayo bahambe bayodinga usizo. Endaweni leyi, uhamba khona uyothenga ngephephana oyabe ulinikwe ngudokotela usebenzisa imali.

Ikhemisi yindawo yokuthengisa imithi eyenziwe ngabodokotela abasezingeni eliphezulu ukuze labo abaphathekileyo emzimbeni bathole usizo njalo bathole ukuncediseka.

I chemist yindawo etholakala khona imithi yokusiza laba abaphathekileyo kungaba lotshinda kungaba ngamanalithi kungaba ngamaphilisi.

Lapha kuhlangana abantu besaziswa ngemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Imikhuhlane leyi manginika imizekeliso ingaba yingculaza lokunye nje okutshiyeneyo lokuthi imikhuhlane leyi ivikelwa kanjani.

Emhlabeni kulemikhuhlane eminengi esihlangana layo njengabantu, imikhuhlane yakhona itholakala ngendlela ezitshiyeneyo omunye umkhuhlane odumileyo elizweni lakithi ngumkhuhlane wengculaza.

Abantu ababili abangamantomabazane noma asebekhulile balakho ukutshengisalana uthando lokhu bangakuyenza ngokubambana izandla noma nje ngokukhangelana

Lapha ngabantu abathandanayo, usisi siyambona uyahlekelela umomothekile ukuba usemathandweni. Uyamthanda umuntu wakhe laye indlela umuntu wakhe ambambe ngayo kuyakhanya ukuthi uyamthanda lowo sisi .Ngabantu abasemathandweni.

Leyi yindawo esebenzela udokotela wamazinyo. Yikho lapho okulahlwa khona amazinyo abuhlungu amazinyo abolileyo, amazinyo aphumileyo, yikho lapho okulungiswa khona amazinyo yindawenhle kakhulu.

Amanzi asebenza izinto ezehlukeneyo emzimbeni lasekuphileni. Abanye bayawanatha, abanye bageza ngawo abanye njalo bayawasebenzisa ukuthelela izihlahla.

Kubalulekile ukuba sizibotobotoze ukuze umzimba uqine ungabanjwa yimikhuhlane iminingi etshiyetshiyeneyo njalo sibukeke lathi .

Kulemitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ukuze babone ukuthi yonke into emzimbeni ihamba kahle okunye njalo ngokokubona ukuba umuntu uphefumula kahle ukuba inhliziyo yakhe itshaya kahle.

Imithi yasendulo yelapha imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo leyi mithi yayivamile ngokwendulo kulezinsuku abantu sebesebenzisa imithi etholakala ema chemis njalo leminye etholakala ezibhedlela.

Imithi yesintu yayisetshenziswa kakhulu endulo. Imithi leyi yayilapha imikhuhlakhuhlane yonke engatholakala emuntwini njalo imithi leyi iyagejwa egangeni, kulezinsuku sesisebenzisa amaphilisi.

Imithi yasendulo igejwa egangeni. Imithi leyi yayisetshenziswa kakhulu ngabantu bakudala ababengenelisi ukuthenga imithi yakulezinsuku elungiswe ngamadokotela beqeqetshi bezing' eliphezulu.

Imithi yesintu yayisetshenziswa kakhulu endulo ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ngoba kwakungakabi lezibhedlela, ezibhedlela njalo zazihanjwa ngabantu abalemali

Endulo kungakabikhona lemithi esetshenziswa kulezinsuku ethengiswa ekhemisi. Abadala babesebenzisa izihlahla, amaxolo njalo lakho okunye okunathwayo ukuze balaphe abangezwa kahle.

Imithi yesintu isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo leyimithi ingaba yizihaqa ingaba ngumgugundu ingaba njalo ngokupeyida.

Abantu basendulo babesebenzisa imithi yesintu yokwelapha imikhuhlane eminengi, etshiyatshiyeneyo. Imithi leyi yayitholakala egangeni, njalo kayibhadaliswa. Imithi leyi isebenza ngamaxolo.

Imithi yesintu yayisetshenziswa kakhulu endulo. Lokhu kungoba, abantu babehamba ukuyayigebha egangeni. Ayidingimali, idinga iskhathi kuphela.

Lapha kulapha khona abantu basendulo. Kusetshenziswa izihlahla, impande lamaxo...lamaxolo. Ayacholwa. Kulakho ukufuthwa, kumbe afakwe ezilondeni.

Abantu bendulo babesebenzisa izihlahla zemvelo ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo. Imithi leyi yayisetshenziswa njengamaxolo, eminye njalo babeyigiga ukuze ibe yimpuphu ilaphe kahle.

Le yimikhuba eyayisetshenzisWa ngabantu bendulo babesebenzisa izihlahlana impande ezihlahla ukulapha izifo

Emkambo kutholakala imithi yendulo etshiyatshiyeneyo enjengo mgugudo, izihaqa ,umsuzwane.